poti rosekaay poti weñ la amna jàppeekaay bi nga xamna ci kow la kom ni ngay jàppe siyo am jàppekaay bu nekka ci ganaaw géeméñ bi géeméñ bu guddala pot bi poti weñ la

Aggugu buñ solal xopp ak boppi gaynde gaynde bi mu ngi ubi géemeñ bi ngaan ko bem yaa aggugu bi yereem bi ñu ko defare pis ak saaku tubeyambi tamit xopp la am am nak ñi ci toppañ nga xamnañu ngi sol icuut yu werta.

Goor bu sol njumtuwaa yim wara sol yépp lu demee ci tankaam bi ba ci boppaam bi took ci biir muto bu muy dawal nekk muto bu mag muto bi ngi am pono yu pënkal ci kanam ak pono yu em ci ganaaw muto bi am na colori orance ak ñyuul.

plaas di naan kafe fi ñuy oye gaaya aat kafe plas bi amna lampa yiñ fataal waaye plas bi tamit lendem na plase bi amna itoogu yi ak taabal yu fa tege amna tamit sati bi nga xamnam ngi nëbu laaxu be ci biir ci biira biir

Ñaari plaati leeka, plaati leeka yi ñu ngi teklante leeka bi, leeka bi nak mu ngi neka ñeebe ak soosi tamate, ci biir soos ci tamate bi dina am liñoŋ ak safsafal, mu am tamit beneen soos bu weex buñ tek ci kawam ak persi, plaat yi ñoom ñaar la.

Xale bu góor bu leetu, def potika yi dija, potika yi guddanañ besi lexambe, mingi watu tamit, defar wat bi bem niyis, xaaji potika bi leerna te yaxi potika bi tamit refetna.

Autobu rey autobu refet auto bu yaatu autobu ammaana ñu ko oye mercedec benz autobi weex lax te autobi nekkana autobu cheer autobi ki koy dawal dinañ la xool fune nekkana auto bo xamne li këjunda yombul.

Auto bu mag. Auto bi nag xamne amna plaas bi ngay def bagaas. Auto bi mi ngi enu bagaas yi nga xamne yépp mun ci biir kàrtoŋ. Auto bi nisaan la. Te amna li ci kanam li nga xamne moy dimbale outo bi pur auto bi bu tampoŋe bum yax yarami auto bi. Te auto bi auto bu degir la.

tali bu we talibo xamne benn outorek mooy daw benn auto bi mangi taar lampami béppare autobi kulóor bi ñul la jënta bi sooxna naaj bi dem na ci weti tali bi am na benn ñaaru bi tikk yi ubi

Charaxi jigéen bu dëgër bi nga xamna ñul la waaye tamit amna yeneen kuloor yu bari ci kaw amna la ci dem ci nete mna blë amna hongha am na orange amna tamit weex weex bo fane ka nag bari wuut.

Waañ bu set waañ bu oganisé waañ bu jekka waañ bi ñun fa tekk iplaat yi nga xam na yépp ñun ko ranse ransale bu siiw liise amna ci biir waañ bi liñoo baxalee ndox amna tamit liñoo tàngale lekka am na tamit kàrtoŋgi nen yiñ tekk ci fuñuo tàngale leeka.

Auto bu macg auto bu guddha auto bi nga xamne mingi am fukka ak juróom ñeti pëno atoy ñooy auto yi nga xamne dañoo enu bagaas yi bari yebu kofu sori auto yi kuleen wara jël purur defa bagaas dina nekkaloo xamne dina cheer te tamit dina jël essence bu bari.

ñetti xale yi góor yi texaw ak seen mag bu góor dilen def ñoom ñeneen xale bi ci gina tuuti moneka ci kanam sol mbuwa bu ross ak weex keneen ki ci toppa mingi sol mbuba bu horange keneen kic mag ki mingi sol mbuwa bu ñuul seen mag ñoom ñépp nak mingi sol mbuwa bu weex

Peeri daala bu deger peeri dala bi nga xam ne ñung ko defare pisi gaana pici ganna bi nekka na lox xamna deñ koy rabba mu nekka rabb bu degër nekka tamit cloryu refet amna clori honka amna orange amna verte peeri daala bi peri daala bu baax la.

jigeen bu ñuo solmbu ba bu werta mbu bi cuup mi nga xamne wertala ak weex mi ngi fob doomam bi di reex ni ngi taxaw ñoom ñaari pa ngi kontaan jigéen bi mi ngi ndurone amna kumuy xool te sen nigri mungi seen ganaaw

Xale bu góor bu took ci plaasi defe kay kowar më ngi def kowaram bi hongha bepare bayy ci wet yi kowar bu ñuul bi ñun ko ko dogal dog bi nga xamna tamit daf ko defal purmu refetal ko xale bu gór bi nak kola bum def ni raarna pur gis xale bu gór bu ko def.

Muscaada yi nekk ci kaw plaatu weex muscada bi demna ci 1 2 3 4 5 6 7 8 muscaada yiñ tek muscaada nak nekknaloo xamne neexna torop ci naani buy ak yeneen togga yi nga xamna dina ko safal.

Palasi jindikaay bagaas yu neeg plaas bi ñyun ko oye home city plas bi kufa dem ding fa am li dem ni ki laal armoor togu bui dem ci biir saal am na yeneen bagaas tamit yinfa muna am kufa buga dem rekk danga dem laajtex.

lekka yi tabi si biir bitik lekka yi dem na ci méew sngufi méew dem na ci tamatë dem na ci degeex dem na ci safsafal biñuy wax jimbo dem na cliñuy wax semovita lekka yi xet bu nekax mum fi

xale yi fox ci seen plaace yu jàngeekaay ñoom ñépp daf de am waxtu boo xamne bis bi ñoo jànga dina ngiina ñu nekka di fox ci biti ñu leeka def lu ñooy def waxtu rekklanndi jox boo xamne pur loolu la bis bu nekk suñ pare ñu delu waa dem jàngi

Peeri charax bu ñyuul bu refet bu tudamulo bi xale bi jigeen tee mun ko tee ak ñaari loxam ci ñaari loxo yépp mun fa def wey wey yi xonxa mini sol jaaru baaraam ci benn baaraam bu dija bi nga xamne moy ci loxo chaamoñ ga.

Raabakat buy woon tubab nañu rabba bi nekknalu aare loo xamne du liggéey bu yomba ñu koy dex dañuy tokk ñu jël taabu bari pur liggéey moom nak munge woon tubab bi fala wara jàppa tubab mooy nit ku weex.

Cheré ak soosi basé soosi basé bi nak nèèx na lool am na lañuy wax yeel am na ndawal amna kaani bu dija ceré bi tamit am na ñebeh, soos bi tamit am na ñebeh li nekka na lekka boo xamni kuko lekka rek dina defar sa yaram.

Pudarr ri kanam pudarr kanam bi li si des bari wut, pudarr bi maron la pudarr bi nekana pudarr bi nga xamne purr nit ku ñuul la bepareh pudarr bi li ci ópa dolle bi ci diga bi yep jëfandiko nenko li gi pudarr bi jigéen moko teyeh.

moto bu rëy teguda am fukk ak ñenen ti puno moto bi ngi enu bagaas yi bari ci gënawam enu na be ci suuf ba ci kow ba nga xamne sut na moto bi ci boppam moto bi moto bu weex la

Cuarax bu werte bu rafet charax bi mu ngi tudda kape robin, kape robin moy kompani bi ko defar carax bi nekka na carax bo xamne ku ko sol dafaa nooy ci tanka nekka na loo xamne li ci upa doole yépp ci tanka bi di tegeh plastik la.

Boppi jigéen buñ nataal ñeneenti yoon, ci ñeti nataali , jigéen bi mu ngi sol jaaru wiis. Jigéen bi nak boppaam bi wat nako bam gaata , kloori kawar bi def nako mu neeka weex, ci weti kawar bi ginna mo gina dokk bubumu gina gaataat.

Garabi xale bi nga xamne xale biñ ko wara jox warna mo feka amna jiróom benni weer ak lu ci tege. Garab bi nekkana garab buy dimbale xale pur mu màgga. Garab bi baaxna ci yarami xale torop

pitax b ndaw bu taxaw ci banhas bu sew pitax bi tanka yi ndaw la am moom pitax bi tuutina lool waay tamit rofet na tamit pitax bi pitax bu weexla ambulo am nuul gémeñ bi nekka honha ak nuul pitax bi botyi ndawla amée tamit

Jigéen bu sol grambuba bu refet grambo bu honka gramboba bu jot bi ci suuf baat bi am ndawme mung ci tekk mësoor mësoor bu ànda gramboo bi mu ngi sol tamit grefage mu ngi sol itakaay filoxom bi peppare mu ngi taxaw taxaw bu jekk.

Kudu xale plastik amna bu bulo am na bu werta. Bu bulo bi ak bu werta bi ñoom ñaar yepp am nañ bu mag ak bu ndàw. Kudu yi nak ñaari kote lañ am. Kote bu mag ak kote bu sew ruj. Nyaar yi nak dangaa gis ne ñoom ñepp ñun ci biir kàrtop.

Diiw-yaram bu dimbala yaram pur mu nooy liis, diiw yaram bi amna diw ngalam te pur yaram boo xamna dafa wow, diiw-yaram bi amna ci lañuy nata, ñyetti fukk pare diiw-yaram yi nekk na diiw-yaram bu baax.

Diiw tiir bu nee buñ def ci biir bu teeli plastik. diiw iir bu teel yi baree tege yi yépp deñ ko neeka di jaay diiw tiir nak nekanaloo xamne kuy togga ci duy tiir mun nga ko cee def kuy togga ebe mun nga ko cee def ki nga xamne tamit mu ngay defar yeneen zaari lekk yi nga xamne olele la mu nañ ko faa def.

Garambuba bu rafet bu riis bu jot garambubu bi defar nañ bat bi bam rafet. Jigéen bu ko sol mom ci bópam dafa rafet mu ngi sol takay ci batam bi sol na jaru baraam teyeh poset bu rafet bu ànda ak dawmay bu nekka ci baat bi mu ngi mësoru mësoru bu jekka.

Naan mbuuru bu nekka ci biir caas am na meew bu doy boromam mungi dugal kuddu foofu etiba ci naan buur bi mu ni tenak caas bi ci loxombi naan mbuuru yombana pur defar jëw sa maalo la wal ko ba mooka araw ko ba pare suu-sal ko soo pare defar sa ñeexe buy ñeexe buy bi nga def meew.

Ñetti xalèh yu jigéen ñi taxaw ci plasi jangèè kay bi ñom ñetta yép ñi ngi sol sèèn mbubi jàngee kay yu werta ki ci digga bi moolm ku xeesla te njol yenen ñaar yi ño ñuul te gata yenen ñaari yi ñom ñi ngi sol ku neka kawas bu wèèx.

paan bu magget paan bu ñuul ci kotem ngi am satala bu tege kër bi nun ko karo yépp bem egga karoy jaxas la kër bi tamit barina taati garab kër bi tamit kër bu yaatu la

ñawkat biy dok fiisam bi më ngi teklum bu ga dokg pur seet naka la ko emale pur dokko ñawkat bi më ngi solmbuwa bu guda bu werta ñawkat bi moo góurla m pere mu ci plaas bi nga xamne am na bunta bi nga xamne bunti xan xala

Haleh yu ndaw yu góor ak jigéen. Yi nekka seen plaasci jàngeekaay yi. Nyoom ñépb ñi ngi kontaan paski ñu ngee nataalu. Nyu ngi toog nekka ci seen plaas ci jàngeekaay yi nga xaam ne am nenfa togg ak i taabul. Am nyi nga xam neh nye ngee siiñ. Am ñyi nga xam na ñyi ngi ekati seen loxo bi purkleen di nataal gisleen.